Omahangano ngoka goombaanga, ngaashi ombaanga ndjoka yavenduka, ohaga kambadhala wo okulombwela oshigwana, uuna gewete omainyengo tagiinyenge komayalulo gaakwashigwana gombaanga.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana ohayi vulu woo oku gandja omikuli kaanafaalama mboka ya kanitha iimuna yawo pethimbo ndyoka lyali lyoshikukuta.

Ehangano ndyoka lyombaanga yaVenduka ohali kambadhala oku kwathela nokutseyithila aayakulwa yawo kutya, manga inaaya longitha oshimaliwa naya kale haya dhiladhila nawa yo taya ipula woo nawa.

Ehangano ndyoka lyombaanga yaNedbank, ohali gandja wo omikuli kaailongi uuna ya hala oku ka tsikila eilongo lyawo kiiputudhilo mbyoka yopombanda.

Molwa ehumokomeho, ombaanga ndjoka yaBank Windhoek ohayi gandja omayakulo ogendji taga pitile pamakwatathano gopangodhi gopeke.

Iimaliwa ohayi metwa shi ikwatelela kondjele yayo. Kehe esiku, ondjele yoshimaliwa ohayi vulu okukakala ya londa, nenge ya gwa pevi.

Omanongelo ngoka go pawungomba ohaga longo aantu nkene yena oku longitha omake gawo. Ohaya vulu oku nduluka po iinima ya yoolokathana ngaashi oosikopa, iipundi, iitafula, oombete nosho tuu.

Aayakulwa yoombaanga mboka haya kutha ombinga nomathigathano ngoka haga ningwa koombaanga, ohayi isindanene iimaliwa mbyoka haya vulu okulongitha okwiikwatha moompumbwe dhayooloka.

Moositola odhindji oha mu landithwa iinima ya yoolokathana. Oha mu landithwa iikulya, iikunwa nosho woo omiti.

Olundji omahangano goombanga ohaga kambadhala woo okuyapo nomathigathano ga yooloka, moka aakwashigwana nenge aayakulwa yawo taya vulu oku kutha ombinga.

Omahangano ngoka gombaanga, oge na uukalata wu na omalwaala ga yooloka shoka hashi kala shi ikwatelela komwaalu giimaliwa mbyoka hayi yi komaalulo guukalata mboka.

Ehangano ndyoka lyombaanga yotango yopashigwana, ohali tseyithile aayakulwa yawo, uuna oondando dhiilandithomwa dhagwa pevi.

Ehangano ndyoka lyombaanga yaWindhoek otali kumagidha oshigwana opo kaashi ninge oshihakanwa ngele tashi ya koombotsotso, ano yo ihaya pula nande omuntu oshimaliwa.

Opuna omahala gomalandithilo ngoka haga pe aantu iilonga. Aantu oyendji oyakutwa momahala moka, moka yeli haya mono oshimaliwa shoka taya vulu okwiikwatha nasho.

Ehangano ndyoka lyombaanga yaVenduka, ohali hanganeke wo omaudhano ngaashi okutondoka, mpono aantu ayahe haya kala ya manguluka okukutha ombinga.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana ohayi tseyithile wo noku kunkilila aayakulwa yawo opo yiikaleke kokule nookalyamupombo.

Opuna ongonga hangano yoshimaliwa moka muna iilongo ine . Moka mwakwatelwa Namibia, South Africa , Lesotho, Eswatini . Ongonga hangano ndjika ohayi kwathele opo iilongo mbika yikale tayi ilandithathana iinima inaayi pula iihohela yasha .

Omahangano goombaanga ngaashi ehangano ndyoka lyombaanga yotango yopashigwana ohaga kambadhala okutseyithila aayakulwa ya kale ya tula mo onomola yomeholamo moongodhi dhawo, uuna kwa tuminwa iimaliwa opo yaaha monike komuntu.

Oshi li oshinakugwanithwa shombaanga kehe yoshilongo okueta po iimaliwa iipe. Oshi li wo natango oshinakugwanithwa shombaanga ndjoka onene yoshilongo okutula iimaliwa mbyoka moshigwana.

Ope na uumbamba mbono aantu haya longitha okutula mo iinima yawo ngele yeli moositola taya landa iipumbiwa yawo. Uumbamba mboka ohawu vulu wo okulongithwa, okukwatelwa iinima ya yooloka.

Ehangano ndyoka lyombaanga yotango yopashigwana moNamibia, monena oyi na uushina mboka hawu vulu oku endiwa nawo, mboka hawu kwathele ongele okukutha ko iimaliwa nenge okutula ko oshimaliwa.

Omahangano ngoka goombanga ohaga kambadhala wo ga kwathele oongeshefa dhoka ooshona ngele tashi ya pomatseyitho gopa yipindi.

Aantu ohaya yalula iimaliwa ta yalongitha omikalo dha yoolokathana. Opuna omukalo gwo kulongitha owala oonyala, taya longita oongodhi dhopeke, taya longitha woo uushina mboka wa ndulukwapo wo kuyalula iimaliwa nosho tuu.

MoNamibia omuna ehala haku tiwa Etosha National Park ndyoka li na ondhalate, ndjoka ya edhilila iinamwenyo yomokuti oyindji.

Koosikola ndhoka dho pawungomba ohaku dhewulilwa aanasikola nkene yena oku honga iinkma ya yoolokathana okuza miipilangi.

Miilongo kehe omuna esiku ndjoka haku tiwa etitano eluudhe, esiku ndyoka oondando dhiinima oyindji ohadhi kala dhagwa pevi, noositola ohadhi kala dhuudha.

Omahangano ngoka goombaanga oha geya po nomathigathano moka aayakulwa haya vulu oku kutha ombinga noku isindanena mo oshimaliwa shontumba.

Moositola odhindji aantu oya pewa iilonga okukwathela mositola moka nomukalo nguka omwaalu gwaantu yaahe na iilonga moshilongo ogwa shu na pevi.

Iimaliwa ihayi pumbwa okutuulwa, oshoka ngele oweyi tuula ngawo owaya ompango pambambo nena oto vulu okwiiyadha wamangwapo.

Opuna aanafalama yamwe mboka haya longo iinima yomomapya nelalakano opo yakalandithe. Aanafalama mboka ohaya longo iinima ngaashi iilya, omakunde, omapungu, iilyalyaka noshotu.

Ombaanga ndjoka yostandard bank onkene tayi kambadhala nomikalo ndhoka okukeelela uufuthi osho wo uukalyamupombo.

Oku naoosikola dhopaungomba dhoka hadhi longo aantu nkene yena okulongitha omake gawo, okunduluka po iinima ya yooloka. Ongele otaya longitha iitenda nenge iipilangi.

Molwa oosikola ndhoka dhopaungomba, monena aantu oyendji mboka aagundjuka oha ya vulu okwiilongela yo yene, ta ya longitha omake gawo, ya vule okulanditha iinima yawo, yo ya mone mo iiyemo.

Iimaliwa ohayi longithwa miinima yayooloka. Aantu ohaya longitha iimaliwa okufuta iipangelo osho wo okulanda omiti mooapoteka.

Omahangano ogendji goongeshefa moNamibia, oha ga kambadhalawo okukutha uutala e taga kadhika pomahala mpoka pu na omaulikilo giipindi.

Iimaliwa oyindji mbyoka yiilongo ya yooloka ohayi kala ya thaanekwa omathano gi ili. Omathano ngoka ogendji ohaga kala taga popi ondjokonona yoshilongo shoka.

Shimwe shomuukwatya wiimaliwa osho shoka kutya iimaliwa ohayi vulu okushendjwa ihe , nande oyi shendjwe ihayi kanitha ongushu .

Ehangano ndyoka lyombaanga yo standard bank . Ohali kwathele woo oongeshefa oonshona opo dhi vule oku koka. Shika ohayi shi ningi oku pitila moku gandja oshimaliwa sho mwaalu gontumba oku yambulapo oongeshefa ndhoka.

Monena opu na wo oosikola ndhoka dhopaungomba, ndhono tadhi longo aantu iinima ya yooloka mbyoka taya vulu okulonga noonyala dhawo. Opu na wo oosikola ndhoka hadhi longo aantu nkene taya vulu okuhondja iikutu.

Ombaanga ndyoka yoNedbank nayo ohayi kutha wo ombinga ngele tashiya komaudhano, ohayi kwashilipaleke wo omaudhano gi ili nogi ili ngaashi okutondoka nosho wo omatanga.

Momapandaanda goondoolopa dha yoolokathana, ohamu adhika wo aalandithi mboka haa landitha iinima ya yoolokathana ngaashi iiyimati niikwamboga.

Osha simana opo aantu ya pungule iimaliwa yawo nomahangano ngoka goombanga oshoka ngele oya pungula kohi yomatalashe monena iimaliwa moshigwana ota yi pumo.

Iiputudhilo yopombanda, oyi na wo oshilongwa shoka aanasikola ha ya vulu okwiilongela okupangela iitukutulu. Naanasikola mboka uuna ya mana, yamwe oha ye ya po noongalashe dhawo dhopaumwene.

Ehangano ndyoka lyombaanga yoStandard Bank, otali tseyithile aayakulwa yawo, nkene shili oshiwanawa okulongitha olusheno ndyoka lwoketango.

Mongaashingeyi aantu oyendji otaya longitha omalusheno ngoka go ketango. Omalusheno ngaka oge li nawa oshoka iha ga pumbwa okufutwa omwedhi kehe konima wa mana okwiilanda.

Ombaanga ndjoka ya Standard Bank oyeta po omukalo ngoka aayakulwa yawo taya vulu okwindila oshimaliwa taya longitha oongodhi dhawo dhopeke.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana, ohayi kutha wo ombinga momathigathano gomaudhano, mono hayi gandja oshimaliwa shontumba shoka hashi longithwa pomaudhano ngoka.

Ombaanga ndjoka ya venduka ohayi yapo wo nomathigathano ga yooloka mpoka aakuthi mbinga haya vulu oku isindanena iinima ya yooloka.

Ondjele oshimaliwa yoshilongo kehe, kehe esiku ohayi vulu okukala tayi shendje, shi ikwatelela kondjele yoshimaliwa oshikwawo. Ohayi vulu okulonda, nenge wo okugwa.

Iimaliwa oyindji yiilongo ya yooloka ohaku kala kwa thanekwa omathano ogendji ngoka taga popi oshindji kombinga yondjokonona yoshilongo kehe.

Omahangano ogendji goombaanga ogena uukalata womalwaala ga yoolokathana. Uukalata mbuka owuna oma yakulo gayooloka shi ikwatelela komalwaala.

Oosikola dhoka dhopaungomba ohadhi dhewulile aalongwa nkene yena okunduluka po iinima yayoolokathana okuzilila miipilangi.

Ombaanga ndyoka yaWindhoek nayo oyina omikalo ndhoka aantu tayavulu okutuma nenge okutuminwa oshimaliwa kongodhi yopeke.

Iimaliwa oya pumbwa okukala tayi pungulwa koombaanga, oshoka ngele aantu oya pungula kohi yomatalashe, nena iimaliwa moshigwana otayi pu mo.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa yiilongo mbyoka yomafo ohayi kala olundji ya thaanekwa iinima mbyoka tayi dhimbulukitha ondjokonona yoshilongo.

Omahangano ngoka goombaanga ohaga kwathele wo aanangeshefa mboka aashona noshimaliwa opo yavule okuyambukapo oongeshefa ndhoka oonshona.

Aantu manga inaya shendja iimaliwa, ya shendjele miimaliwa yoshilongo, osha pumbiwa opo aantu ya tale ondjele ye yelekanitho lyoshimaliwa mesiku ndjoka lyontumba.

Oombanga ndjoka yaStandard bank , ohayi tseyithile aayakulwa yawo, ya kale ya lungama no ya kale yeli megameno , yaa ninge iihakanwa yoombotsotso.

Iimaliwa oyo hayi longithwa monena moompito odhindji. Iimaliwa ohayi longithwa okufuta oositola noshowo oku futa omikuli.

Aantu oyendji mboka yokondje yiilongo shampa tayeya moNamibia oyehole wo okuya puusitena ndhoka hadhi landitha iinima mbyoka yatungwa po noonyala ngaashi oontungwa.

Momahangano ogendji goombaanga omu na wo aayakuli mboka haya yakula aantu mboka ya pumbwa ekwatho lyombaanga. Aayakuli ohaya gandja wo omayele kaantu nkene ye na okulongitha oshimaliwa shawo.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho , iimaliwa ndjoka ohayi kala yathaanekwa omathano gayoolokathana nagamwe ogongoka taga dhimbulukitha ondjokonona yoshilongo.

Moshilongo omuna ohala ngoka aantu taya vulu okuya opo yakashendje iimaliwa yiilongo yilwe yapewe iimaliwa yomoshilongo.

Omahangano ngoka goombaanga ohaga kambadhala okuyambula po oongeshefa oonshona mokudhi pa oshimaliwa dho dhi vule okuyambuka po.

Monena aantu ohaya longitha iiyenditho ya yooloka ngele taya zi pomahala gamwe yu uka komahala omakwawo. Iiyenditho mbika ohayi futwa opo ooyene yiiyenditho ya mone iimaliwa yokutula mo omahooli.

Aayakulwa oyendji yombaanga dha yooloka, monena oyi iyadha ya ninga iihakanwa ngele tashi ya pookalyamupombo. Aantu oyendji oya kanitha iimaliwa yawo koombaanga yaaheshi kutya onomukalo guni.

Omahangano goombaanga nago ogena woo omikalo odhindji mono aayakulwa yawo taya vulu oku kwashilipaleka iinima ya yoolokathana.

Iimaliwa oyo aantu haya longitha monena ohaye yi longitha okukandulapo oompumbwe dhakehe esiku. Aantu ohaya longitha wo iimaliwa okufuta iinima ya yooloka ngaashi omikuli noshowo oosikola.

Momagumbo go Pashiwambo omuna iinyanga. Shimwe oshinyanga shoka sho pelugo oshowo oshikwawo oshinyanga shoka shootate.

Opuna aantu mboka aanongo, mboka haya longitha omake gawo okundulukapo iinima yayoolokathana. Aantu mboka oyo wo mboka haya vulu okuhonga iiti.

Omahangano ogendji goombaanga ogena uukalata mboka hawulongithwa ihe owilile momalwaala shika oshiikwatelela komwaalu goshimaliwa shoka hashi vulu okuya kokakalata hoka komvula.

Aanangeshefa mboka aashona oha ya kambadhala wo okuya po noongeshefa odhindji, ndhoka ta ya vulu oku imonena iiyemo oku za mu dho. Oha ya kambadhala oku ya po noongeshefa ndhoka dho ku landitha iikulya ya pya nale.

Omahangano goombaanga, oha ga dhike uutala wadho pomahala mpoka ha pu ningilwa omaulikilo giipindi, nelalakano opo ya vule okuthikitha omayakulo gawo kaayakulwa.

Ombaanga ndyoka yaStandard Bank, oyina wo uuwanawa mboka waanasikola. Aanasikola otaya vulu oku indila omikuli, opo yavule okufuta oosikola.

Aantu otaya tseyithilwa ngeyi kutya oshasimana opo yapungule iimaliwa yawo noombanga, oshoka ngele oyena iimaliwa pomake otaya vulu okukwatwa kookalyampombo.

Ombaanga ndyoka yotango yopashigwana oyina wo omukalo omwanawa ngoka aayakulwa yawo taya vulu okulongitha uukalata okulanda moositola.

Aantu oyendji nenge aanasikola oyendji mboka taya nongekwa kiiputudhilo yopombanda osho wo oosikola dhopaungomba. Otaya longwa woo oku honga iipilangi. Taya ndulukapo iipundi niitaafuula ya landithe yo ya mone iimaliwa yokwiikwatha.

Omahangano ngoka goombaanga, ngashi ehangano ndyoka lyombaanga yaVenduka, nago oha geya wo poshigwana, opo ga tyapule pamwe esiku lyemanguluko.

Moositola dhoka dhokiilongo mbyoka yahuma, aantu ihaya pumbwa we okuwathelwa kaantu aakwawo ihe opena owala omashina ngoka haga longo kukogene.

Kehe oshilongo oshina oshimaliwa shasho, nongushu yiimaliwa yiilongo oyindji kayithike pamwe nande.

Iimaliwa oyo mbyoka aantu haya longitha uuna yena shoka taya landa. Ohaya longitha woo iimaliwa okufuta oosikola.

Iimaliwa oya simana. Iimaliwa ohayi longithwa ngele aantu taya landa iizalomwa yawo nosho woo iikulya yawo yokulya.

Aanongo ohaya hongo iinima ya yoolokathana mbyoka haya hongo miipilangi. Ohaya hongo woo uugumbo mboka hawu vulu okulala iinamwenyo ngaashi oombwa nenge uumbishi.

Omahangano ngoka goombaanga kageshi owala gokupungula iimaliwa yaayakulwa yawo ihe ohaga kwathele woo oongeshefa oonshona okuninga omatseyitho giipindi.

Omaudhano oge li oshitopolwa shoka hashi yambulapo omalutu gaantu nomahangano ogendji goombanga oha ga kambadhala okuyambulapo omaudhano opo aantu ya kale ye li muukolele.

Iimaliwa oyasimana. Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iinima yayoolokathana. Ohaya landa iikutu, iikulya, osho wo haya futu oondunda dhoka dhokulala.

Iimaliwa oyina uukwatya wawo wayooloka . Opo shiithanwe oshimaliwa nashi kale tashi vulu okutopolwa , ihe itashi kanitha ongushu yasha, ano tashi vulu okushendjwa.

Ehangano lyombaanha yotango yopashigwana, oli na uuwanawa owundji ngele ta shi ya kaakulupe. Aakulupe mboka ye na uukalata wombaanga ndjoka iha ya futu iihohela ya sha.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana, oha yi vulu woo oku gandja oshimaliwa kaanangeshefa mboka ta ya kambadhala, noyena ehalo lyokutota po oongeshefa.

Omahangano ngoka goombaanga ohagakala gena omathigathano, moka aayakulwa hayakutha ombinga yo taya vulu okwii sindanenapo shoka tashi sindanwa.

Omahangano ngoka goombaanga, ohaga kwathele wo aayakulwa mboka yena edhiladhilo lyokuninga oongeshefa, moku yapa iimaliwa, opo yavule okuninga oongeshefa dhawo.

Iimaliwa oyindji yiilongo ya yoolokathana, ohaku kala kwa thaanekwa omathano ngoka taga popi ondjokonona yoshilongo shoka.

Iilongo oyindji oyina iimaliwa, yimwe oyomafo, yimwe iikukutu. Iikukutu oya longwa moshingoli, noshowo moshisiliveli.

Omahangano ogendji goombaanga monena oge na omashina gopondje ngoka haga vulu okukwathela konyala omayakulo agehe gopambaanga, ongele okutula ko oshimaliwa komayalulo nenge okukutha ko.

Omahangano ngoka goombaanga, ngaashi ehangano lya Nedbank, oha ga dhike woo uutala wawo pomahala ngoka puna oamayuliko giipndi, opo gathikithe oma yakulo ga go koshigwana.

Aanongo ohaya hongo iinima ya yoolokathana, mbyoka haya hongo okuza miipilangi. Ohaya hongo iipundi, iitaafula, oosikopa, oombete nosho tuu.

Oshapumbiwa opo oshigwana shikale hashipungula iimaliwa yasho nomahangano ngoka goombaanga oshoka ngele oya pungula kohi yomatalashe nena iimaliwa moshigwana otayi pumo.

Ehangano lyombaanga ya Venduka oyi na omukalo ngoka aayakulwa yawo haya vulu okulongitha ongodhi ngele tashi ya pamayakulo gombaanga, ihe otaye shi ningi oshali sha muhongi.

Miilongo mbyoka yaputuka oositola ohadhi longitha omashina , ihadhi longitha aantu ngele tashiya pokufuta iinima mbyoka aantu taya landa.

Iimaliwa yiilongo ya yoolokathana oya thanekwa omathano gi ilile. Omathano ngoka ogendji ohaga kala ga thanekwa aaleli yiilongo mbyoka.

Momahala ngaashi moombelewa moka aantu haya vulu okulonga esiku lyuudha ohamu kala muna iipundi mbyoka ya longwa yi na omafulafula opo omuntu sho talongo esiku alihe lyuudha italoloka kiikuutumbitho ye.

Aanongo ohaya longitha omake gawo okunduluka po iipundi, kiipundi yimwe ohaya tula ko omafulafula opo aantu kaayehame kiikutumbitho ngele yakutumba ko.

Monena aantu oyendji ohaya longitha omalusheno ngoka goketango. Omalusheno ngoka omawanawa nogasimana oshoka ohaga longitha owala etango go inaga pumbwa oku kala taga futwa kehe ethimbo ngele oga landwa nale gapwa.

Ehangano ndyoka lyombaanga yavenduka, ohaliyapo wo nomathigathano, opo aayakulwa yawo yavule okwii sindanena sha.

Iimaliwa yiilongo ya yooloka, nayo wo oya yoolokathana, nongushu yiimaliwa mbyoka kayi thike wo pamwe oyi ivule.

Omahangano goombanga oge na omaludhi gomakwashilipaleko hoka aayakulwa yawo taya vulu okukwashilipaleka iinima ya yoolokathana.

Olundji kiimaliwa ohaku kala kwa thaanekwa omathano, ngoka taga dhimbulukitha aantu ondjokonona yoshilongo.

Omahangano ngoka goombaanga ngaashi ombaanga ndjoka yotango yopashigwana, oyi na wo eyakulo ndyoka aayakulwa yawo haya vulu oku kwashilipaleka iiyenditho yawo.

Aagundjuka oyendji, monena otayii longele kuyo yene, taya longitha omake gawo, okuninga iinima ya yooloka, mbyoka haya tula wo miipindi, opo yavule okwii monena sha.

Ehangano ndyoka lyombaanga yavenduka, ohali tseyithile wo aayakulwa yawo kutya, pethimbo ndyoka lyomatango omanene, olyo wo ethimbo ndyoka ookalyamupombo haya kala taya kengelele unene.

Iimaliwa oyasimana oyo mbyoka aantu haya longitha okulanda ompumbwe dahwo dha kehe esiku. Oyo wo halongitha okufuta ngaashi oskola oshowo omikuli.

Iimaliwa mbyoka iikukutu yomiilongo yayoolokathana oyindji ohayi kala yalongwa moshingoli nenge moshisiliveli.

Opuna oosikola ndhoka hadhi longo noku endithapo aantu nkene iikulya hayi longekidhwa. Aantu mboka ohaya vulu oku mona iilonga moositola ndhoka hadhi landitha iikulya yapya.

Moosikola odhindji dhopawungomba aanasikola otaa longwa noku nongekwa, nkene yena oku longitha oonyala oku honga iipilangi yavule oku etapo iinima ya yooloka ya landithe yo yamone oshimaliwa.

Iimaliwa oya simana, oyo hayi longithwa oku futwa oosikola noku futa omikuli, oyo woo hayi longithwa oku landa iipumbiwa yakehe esiku.

Ehangano ndoka lyombaanga yopashigwana ohali kambadhala, opo aayakulwa yawo ya kale ya kwashilipaleka uuyelele wawo kutya, mboka wuli koombaanga owuli tuu mondjila.

Iilongo ayihe konyala, ohayi longitha iimaliwa yopamaludhi gaali. Iimaliwa mbyoka hayi kala miitenda, noshowo mbyoka yomafo.

Oositola dhoka dheya moshilongo oodhetela oshilongo ehumo komeho. Monena aantu oyendji oyamona wo iilongo moositola moka.

Monena kehe shimwe ohashi ende kiimaliwa. Okuza tuu kiikulya, oshowo kiizalomwa, noshowo natango kiiyenditho, mbyoka aantu haya futu uuna taya endemo.

Ehangano ndyoka lyombaanga yaVenduka oli na omayakulo ogendji, moka aayakulwa yawo taya vulu okukala yakwashilipaleka iinima ya yoolokathana.

Shimwe shoka shomuukwatya wiimaliwa osho shoka kutya, opo oshinima shi kale sha talika ko onga oshimaliwa nashi kale tashi vulu okutopolwa nenge okushendjwa, ihe itashi kanitha ongushu ya sha.

Ombaanga ndjoka yostandard bank moshilongo oyi na omawuwanawa ngendji, ngoka aayakulwa yawo haya mono. Omawuwanawa ngoka oga kwatela mo okulanda oshali uuna taya longitha uukalata wombaanga.

Iimaliwa oya simana. Oyo wo hayi longithwa kaantu oku landa iizalomwa, iikulya nosho wo oku futa oosikola.

MoNamibia aagundjuka oyendji oyena oongeshefa dhoku landitha iikutu, haya landa kondje yoshilongo, yo ta yeya landithe meni lyoshilongo.

Iimaliwa iikukutu mbyoka yiilongo kehe, olundji ohayi kala naana yaningwa moshingoli, nenge wo moshisiliveli.

Oosikola dhoka dhopawungomba ohadhi dhewulile aanasikola nkene yena oku longitha omake gawo oku honga iinima ya yoolokathana momiti.

Aanongo ohaya longitha omake gawo okundulukapo iipundi yayoolokathana , yimwe ohaya tulako omafulafula eta yi ithanwa omatyofa.

Omahangano goombaanga ngaashi ehangano ndoka lyo Standard bank, ohali gandja ekwatho pashimaliwa okuyambula po omawudhano ga yooloka.

Ehangano ndyoka lyombaanga yaNedbank nalyo olina wo omayakulo ngoka gokukwashilipaleka mpono aayakulwa yawo taya vulu okwiikwashilipaleka nenge okukwashilipaleka aakwanezimo.

Pomathimbo ngoka gomatango omanene ombaanga ndjoka yaWindhoek ohayi yapo woo nomathigathano mono aayakulwa taya vulu okukutha ombinga yo yiisindanene mo sha.

Molwa omwaalu goositola tagu ende tagu londo moshilongo monena omwaalu gwaantu mboka kaayena iilonga nago woo ogwa shuna pevi molwaashoka oositola dhoka ohadhi kutu aakwatheli.

Omahangano ngoka goombaanga oha ge ya po wo nomathigathano ga yooloka, moka aayakulwa haya kutha ombinga noku i sindanena mo shoka tashi sindanwa mo.

Ehangano ndyoka lyaNedbank ohali uunganeke wo uudhano, mboka wokutondoka. Uudhano mboka ohawu kala wakwatela mo aantu ayehe mwakwatelwa aanulema.

Oositola ohadhi landitha iinima ya yoolokathana . Ohadhi landitha Iikulya ngaashi omagadhi noshowo iikwamboga niiyimati.

Monale aalumentu kayali naanaa haya kala komalugo oyali haya tokelwa yeli koshinyanga hoka haya kala yeli pomulilo yatulako omahokololo manga uulalelo tawupi.

Omahangano ngoka goombaanga ohaga pitike woo aayakulwa yawo mboka yena uukalata woombaanga yavulu okulanda iinima pondje yoshilongo taya longitha omukalo ngoka gopa tekinika ngoka goku longitha omalungula.

Iimaliwa oya simana oyo aantu haya longitha okulanda oombuto dhawo yo yavule yaka kune yaninge oofalama yo yaka landithe shoka taya teya.

Olundji omahangano ngoka goombaanga ihaga kala lela taga pula iihohela ngele tashi ya pomayakulo gomambo gaakulupe osho wo gaalongwa.

Oositola odha kuta aayakuli mboka haya kwathele aayakulwa uuna ye ya moositola dhawo, nomomukalo nguka omwaalu gwaantu mba kaayena iilonga moshilongo ogwa shuna pevi.

Monena iiyemo ihayi gwana naantu wo mboka haya longele epangelo ohaya vulu wo oku kala taya futwa oondjambi onshona itadhi gwana okugwanitha po ompumbwe dhawo. Onkene ohayi indilwa nohaya kumagidhwa ya vule okukala yena po ongeshefa yopoha mpoka taya vulu okumona iiyemo ya gwanithe po oompumbwe dhawo adhihe.

Iimaliwa oyo aantu haya longitha okufuta oosikola oshowo okufuta omikuli, oyo wo hayi longithwa okulanda iinima ya yoolokathana yomegumbo.

Oostola odhindji odhina uutemba mboka aayakulwa haya longitha , uuna yeli moostola ina ya pumbwa okuhumba iinima komitse ihe otaya vulu okulongitha uutemba mboka.

Omahangano ngoka goombaanga oge ya po noshinima oshipe ,mpoka aayakulwa yoombaanga ta ya vulu oku longitha uukalata wa wo uuna taya landa iinima moositola dha yoolokathana.

Aantu mboka haya ningi iipundi, taya hingo okuza miipilangi, ohayeyi landithapo, opo yavule okwiimonena iiyemo, yakalande oompumbwe dhawo dhilwe.

Osha simana opo aantu ya pungule iimaliwa yawo nomahangano ngoka goombaanga, shika otashi keelele wo ookalya mupombo moshigwana.

Opuna ongonga hangano yoshimaliwa ndjoka hayi kwatakanitha kumwe iilongo ine ngele tashiya pomalandithililo, ongonga hngano ndjoka oshimaliwa oyapitika iilongo mbyoka yili ine mbyono yili iilyo opo yikale hayi pitikithithathana kaapuna iihohela yasha.

Omahangano goombaanga nago ohaga ningi oshimaliwa, okupitila miishoshela mbyoka hayi futwa kaayakulwa yawo, komalobgitho gawo gombaanga.

Shimwe sho muukwatya wiimaliwa osho shoka kutya iimaliwa nayi vule okukala tayi vulu okuhumbatwa. Ano aantu naya vule okukala taya ende niimaliwa.

Uuna aantu taya yi moshilongo shimwe ohaya pumbwa okushendja iimaliwa shika ohashi ithanwa mepingakanitho lyoshimaliwa.

Aantu mboka yali ya sikola kiiputudhilo mbyoka yopaungomba monena otaya vulu okulongitha omake gawo, okunduluka po iinima ya yoolokathana. Ohaya landitha ihe nduno, yo tayi imonene mo iiyemo.

Ombaanga ndjoka yaWindhoek oya li yi na ethigathano, moka aayakulwa yawo taya vulu oku kutha ombinga uuna ya landa nokakalata. Yo taya vulu okwiisindanena iimaliwa.

omahangano goombaanga, ohaga kambadhala woo okutsa omukumo aayakulwa yawo noku ya kunkilila opo yiikaleke kokule nookalyamupombo.

Moshilongo omuna aanangeshefa mboka yena omatuku tuku ngoka haga vulu oku gandjwa kaataleli uuna tayeya moshilongo opo ya vule okuthika pomahala mpoka yeya oku talelapo.

Omahangano gombaanga ngaashi Nedbank ohayi tseyithile wo oshigwana kutya, opo shilongithe omayakulo gokongodhi inashi pumbwa oku kala shina omalungula, ihe otashi vulu okulongitha nande kashina omalungula.

Iimaliwa oya simana, aantu ohaya longitha iimaliwa moompito odhindji dhoku kalamwenyo kwawo. Ohaya longitha wo iimaliwa ya lande omiti ya vule okupangwa, oshoka omiti monena miipangelo yepangelo odha pumba.

Oosikola ndhoka dhopaungomba ohadhi dheulile aantu nkene yena okulongitha omake gawo ye ete po iinima ya yoolokathana. Momukalo ngok aantu mboka otaya longitha omake gawo okulonga iinima ya yooloka yi imonene iiyemo.

Monena oositola odhindji ohadhi landitha iinima ya yolokathana. Ihe oositola dhika odheya wo pehala limwe mpoka omuntu ino pumbwa okwe enda oshinano toyi kositola yimwe tozi konkawo.

Iimaliwa ohayi longithwa kaantu okulanda oompumbwe dhawo dha kehe esiku oyo woo aantu haa longitha okufuta oosikola.

Ombaanga ndjoka yaVenduka oye ya po nomukalo omuwanawa ngoka aayakulwa ihaya pulwa iihohela yasha uuna taya tala omwaalu gwiimaliwa yi li komayalulo gawo goombaanga.

ONEDBANK ohayi vulu oku gandja uuwanawa kaayakulwa yawo, opo ya lande iinima ngaashi oohauto, taya landitha koombaanga, yo taya kala taya futu ko komwedhi.

Omahangano goombaanga ohage yapo wo niinyangadhalwa ya yooloka mono ya kwatelamo omathigathano, aayakulwa haya kutha ombinga notaya vulu oku isindanenamo sha.

Iimaliwa ohayi longithwa omikala odhindji. Ohayi longithwa oku futa iipangelo, noshowo oku landa omiti dhoku aludha uuvu.

Molwa oositola ndhoka dhe ya moshilongo, monena aantu oyendji oya mona iilonga moositola moka, nomomukalo ngoka omwaalu gwaantu yaa na iilonga moshilongo ogwa shuna pevi.

Opu na aanongo mboka ye shi okuhonga nawa iipilangi taye yi nduluka po miinima ya yooloka ngaashi iipundi, iitafula, oombete, oosikopa nosho tuu.

Ehangano ndoka lyombaanga yotango yopashigwana ohayi kambadhala oku gandja omakwatho mpoka tashi vulika .Ohayi gandja woo iimaliwa komaudhano ga yooloka.

Iipa yiinamwenyo nayo ohayi longithwa qoo monena kaantu mboka haya ningi oongaku ,omapaya oshowo oondjatha.

Omahangano gombaanga oha ga kambadhala okutsa omukumo aayalulwa yawo, opo ya vule okukala ta ya gongele iimaliwa yaanona yawo, mbyoka ta ya vulu okulongitha sho oosikola tayi tameke.

Omahangano ngoka gokupungula iimaliwa ohaga yi wo ka dhike uutala pomahala ngoka gomaulukilo giipindi nelalakano opo ya fale omayakulo gawo popepi naantu.

Ombaanga ndjoka ya Venduka oyina iitayi oyindji ngele tashiya koshilongo ashihe. Oyina iitayi mEehnahna ,mo Rehoboth, mOshikango, mOndangwa nosho tuu moondoolopa odhindji.

Omahangano goombanga ohaga kambadhala oku tseyithila oshigwana oompito dha yooloka, mpoka oshigwana tashi vulu oku kala sha pungula iiyemo yasho, opo shi vule okuyi longitha mongula.

Opuna iihohela mbyoka hayi futhwa kaantu una taya indile omikuli kombaanga. Nena iihohela mbyono ngele oyagu pevi aantu ohaya indile iimaliwa oyindji.

Shimwe shomiilonga mbyoka yiimaliwa osho shoka kutya iimaliwa oya tali ka ko onga oyo tayi vulu okugandja ongushu yoshinima. Ano iimaliwa oha yi longithwa oku metitha ongushu yiinima.

Monena omiti dhokuyakula uuvu wiili nowili odha pumba. Aanangeshefa yamwe oyeya po nomukalo ngoka gokuninga ooapoteka dhopaumwene moka aantu taya vulu okwiilandela omiti.

Monena oshimaliwa ohashi vulu wo okulongithwa moku meta eliko lyomuntu. Ano uuna omuntu e na oshimaliwa ohashi ulike wo natango kutya uukengeli womuntu mboka.

Oosikola ndhoka dhopaungomba ohadhi dheula aanasikola, nkene yena okuhonga iinima yayoolokathana, taya hongo niipilangi.

Opuna aanongo mboka haya longitha omake gawo okunduluka po iinima yayoolokatahana, ohaya nduluka po iipundi, iitafula, oombete nosho tuu.

Iimaliwa oya tali ka ko woo tayi vulu oku taambiwa mo momangeshefelo. Aantu otaya vulu oku longitha iimaliwa pomahala mpoka aantu haya landithile.

Ethimbo lyuutalala olyo ethimbo edhigu ngele tashiya pokwiiyoga. Aantu oyendji ohaya teke omeya taya tula momandini omaluudhe etaya tula pomutenya nokonima yethimbo omeya ngono otaga vulu okukala ge enya taga vulu oku iyogwa.

Opu na ongongahangano yoshimaliwa ndjoka yi na iilongo yi li ine onga iilyo. Iilongo mbyoka oyo Namibia, South Africa, Lesotho naEswatini.

Ombanga ndjoka yaVenduka ohay wayi mine wo omaudhano. Ohayi kambadhala oku etapo omawudhano ngoka gayoloka. Ongele okatanga ko koompadhi nenge okomokambamba.

Opuna iimaliwa yomafo nosho woo iimaliwa yiikukutu. Iimaliwa iikukutu oyindji oya longwa moshingoli nosho woo moshisuluveli.

Iimaliwa oyindji ohayi vulu oku ningwa momafo go wala. Mono aantu haya vulu oku ninga iimaliwa yuumbudhi. Onkene oshigwana oshina oku kala sha kotokela iimaliwa mbyoka.

Iilongo oyindji oyina iimaliwa mbyoka yimwe ya longwa momafo. Yimwe wo oya longwa moshingoli nenge moshi siliveli.